Alba Jawaachisha yitanno niwaaweta uminna noo ne egenno horonsidhine hasaawunni layinki guffa ani qoonqo naggi asse halashshitine dawarre Alba Jawaachisha yitanno.

Dikkote manu babaxino dani uduune adi adi horora horonsinaniha fushe hirani nooti leeltani no yaate manu hidhe adi adi horora hosisano.

Wedellu kuri yanna affinore uddira itta aga babbaxewo ogimanni umonsa qiixeesaate widooni uminsa dando noore labbanoe la'ne calla anfanni xaa ilama jawaante.

Tini haanjja muro ikkitanna tini haanjja murono gate noota ikkitanna tenne muro horo maatironna maricchira kaaliitarona sumise maatiro buuxe la'e xawisie?

Afuu Jirte Ganyi su manna Gurdu Handaara Coy fooliishsho Horonsi ra noo lawishsha seekkitine buuxxinihu gedensaanni ganyi su manna gurdu handaara afidhino coy fooliishsho onte daftari nera borreesse.

Niwaawe Konni woroonni “Amanyoote agadha” yaanno uminni shiqqino niwaawe rosiisaanchi’ne Itophiyu malaatu afiinni nabbawanna’ne wodanchitinanni ha’runse Niwaawe Konni woroonni “Amanyoote.

Konne ikkino daafira qamattenkera haqqera agarooshshe assanna miteekkine addi addi hajora horonsi rate murriha ikkiro dargaho riqimbe kaasa ayyare soorrante ba annokki gede kaa litanno.

Isayyo Borreessa Sa u lamalara isayyo borreessate gafira borreessate wo naaltinita Hayle Gebresillaasehu Ilamishsha lainohunni hanaffinita borrote guffa marro qoltine borreesse.

Doogo tini mannu horonsiranote kaameeluno harano tene doogo ikkirono anera togoo doogga laeemmo woyte huluulo galtanoe iseno tayise doogo sa"ano manna kaameelu gananoha lawanoe doogo lowo geeshsha rukkasho ikkitino daafira.

Mannu addi addi jilira ganba yee mimitinsa ledo noo addi addi xaadhooshe woyi baxile leelishanni leelanno. Konne darga leelanno dubbi aanonhoro lowote

Muziiqu uduuni togoohu lowo horo aanonke ninke manchi oosora yineemmo woyte maga'nineemmo woyte hattono babbaxxitino sokko muziiqunni dukkinse loonsanni gari heerano.

Worba Woshe Turce Kiiro taalo taalo Kaameelu xagarro Lamu taali gorro Xooqa geeshsha mudde Gonaanninna Naaro Kaameela xagarto Gonaannaati Shiifo Maganunna batto Shiifo oo gorteenna Mayra gulunfoonni Nuuru hoongo kiifo.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi loonsanni hee'noonni doogo leeltanni nooe makenuno uurre nooohu leellanni nooe

bunu sidaami giddo ikko hattono topiyu gobbara hala'ladunni leelannoha ikkanna, kuni buna ganfe shiqinshanni uduunnichi su'mi maati yinanihoro afootto ati?

Muronna laallo hiranni dargaati. Konne darga leltano laallo muuze, paphaya, hannannaase, burtukaanenna apile woleno insa labbanno laallo no. Tenne laallo Manu itara hidhano.

Egenno Bisubba Xaadinse Haaroo Qaalla Fushsha Rosiisaanchi o ne addi addita bisubba xaadisatenni qaalla kalaqe qqe leellisha shanna ne ha runse.

Kuri wedelli kiironsa saseho insano sidaamuu daaga ayimma xawissanno uddano ikkitinota su'mase gonfoha yininna uddano udidhino wedellaati yaate kuri wedilli

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori addanko biiffannote halchishshannote anga amande la'noommero xumate

Sidaamu daga giddo jawa baxile afidhino gashshano giddo mittoho kalaa Xiratu albaani hawaasa gashshi yannara jawa dhagge loose xa shawa quchuma gashsheeti noohu.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori daraarchoho. kuni daraarchino mini goddo wodhinoro lowo geeshsha mine biifisannoho.

Duucha yanna mannu quchumate harunsanna la'nanni tene kalaqamu dananchi iima wole umu danancho lexinaniha iso duuchu hasirino garinni diafirano korkaatuno waagisi jawa ikkino daafira.

Tinni lanixichote yinanni haqichoti tinni haqicho leelitano noohu gatu mererooti. ise akiti shaqado haqichoti. Ise uyiitano horro giddo mitte caalima horronsira dandinanni.

Tini la'neemo misile leellishanohu rossaano rosu minini fulite minira higanotta woyi minini fulite rosu minira hadhanottanna leellishanotta ikkitte gamu kayini ofoole kameella agafhinotta leelliishano

Assoote Malaattate akatta huwata Qubbichu fidale kaimaho horoonsidhanno malaatta Mite mite malaatta qubbichu fidale kaimaho horoonsidhanno Assoote Malaattate akatta huwata.

tini misile maa xawisano? kuuni dalasu malawano? isi bifanoho? isi anani maa woroni? uumoni maa woeoni? anasini noori su'mi maati? marcima mayini loonsoni? anasi marichi no?

doogo lowo geesha biifannota ikitanna tenne doogora babaxitino danni kameela xexerisuwa hatonno bajajjuwa hadhara dandiitanoha ikanna mittu manchi mitte mancho leddo daye diranni afamanno.

Hodhishsha hodhishshaho yineemmohu mittu darginni wole darga woyi mittu bayichinni wole baycho saysate horo aannonkeha konne hodhishshaho yine woshshineemmo yaate

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota addi addi akati nooseta lellishshanno

Tini misile xawissannohu sidaamunniha budu uduunne uddire dananchonsa budu garinni biifisire noore shoole seenne, qolo goowaho wodhinoha mitto mancho, siqqo amaxxie coyiiranni noo mancho xawissanno.

Kawiichi dikkote mereershaati. Dikkote yinanni woyte mannu ooso baxxinore hidhitanno, hirate hasidhinore hirtanno base ikkitanna ku mannu heeshshonsa injeesse heerate daddalanni nooreeti.

kalqunna qooxeessu giddo baatto dancha gede amada hoongeenna hoshsooshante ba'inota hattono badheseenni higge jawa barzaafete haqqe noota anfanni hee'noommo yaate

siwiilunni loonsanni uduunni giddo mitto ikkinohu, saaffaho woy baatto loosi'nanni uduunnichooti yine woshshinanni uduunneetti yaate kuni. isono siwiila angatenni ikko maashinetenni tumme loonsanni yaate.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Aleenni la’ini niwaawe wodanchitini garinni aante shiqqino xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni rosiisaanchi’nera uuyye.

afantino gashshaanonna annuwa yinanniri giddo sidaamu daga daafira jawa waaga baatte sa'ino annuwara hawaasi quchumi piyaassu ollii giddo qaaggote looso loonse worroonniho

hanni qaaqiissa yaanno Oosote Godo le qaalira lamenta anga fanne heeshshi gotti Qaalu Ero assinanni ha rate tiro wi lishshate qaalu damatte qaaqiiss yaannoho qaalu ga resi g.

Misilete aana la`neemori laloho yine woshinanisari mite kaaamelanchote kawaa hige hadhanna mite kayini kaamelanchote ka`a higge manu albasee harana hadhani no.

Qorowote malaatta borrotenna misiletenni qixxaabbe babbaxxitino qorowo assa hasiissannonsa bayicho sokka sayissanno Qorowote malaatta borrotenna misiletenni qixxaabbe babbaxxitino qorowo assa.

Bagame baatto leeltanni no sheshe dubbu jawu no tene basera mannu heera agurinna mitto haqqa nafa dole egeninoniha dilawano ikke noo gari.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Beettote alibbanni maricho woroonnise ? ise maa la'anni noo? manchu mulese maa assanni noo?

Tenne malaattati qara horo aye man- chino tenne malaatta la”atenni umosino ikko woloota jaddotenni aga- rateeti Tenne malaattati qara horo.

Kaaliiqa magansi'nanni basera mannu babbaxxino garinni wodaninsani kainohunni maga'nanna guwisiranna la'nanni ikka hasiisanohuno hattoti ama'note yaa wodaninni ikkino daafira mulla leellama gumiwellote.

Afuu Jirte Yannatenna Dargu Gurdi ledaano Biddissa Konni woroonni shiqqino coy fooliishshuwa dafitarikkira galchidhe giddose yannatenna dargu gurdi ledaano hunda xuruurte leellishi.

rosaano kifilete ofolite roso rossanni afantanno. kuri rosaano barcimu aana ofolite borresitannina rosiisaancho harunsitanni afantanno. rosinsa aana ilacha tugge rosanni no.

Lawishsha ka la hala la ga ra ha rinsho la lo ya gobba ya ko ma la ma ha nashsho boo na liqinsamatenni qinaabbino coyshiishamaano giddonsa afidhinota sase sase qaalla borreesse.

Afuu Jirte Ewelimmate su mi riqiwaano Ha nurisaano su mi riqiwaanonna Massagaanchimmate Sufo uynoonni lawishshi ewelimmate su mi riqiwaano ha nurisaano su mi riqiwaanonna massagamaanchimmate sufo coy fooliishsho baddine borreesse.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori doogo loonsanni heee'nooniti leeltannoe anera xa

kowiicho misilete leellanorichi maati ? dana hiittooho ?abadhhenni ikko uulla noohu kuulu kuni maa lawannoho? tini angatenni amandoonniti maaati seennu callu horoonsirannote

misile tini alenni nooti maa leelishanni noo? maa amadinno? Maayinni loonisoonni? mama affanttanno? xawisanori isi maati? seenu beetoho alee hige mayiira ofolinno? isi qole masanni noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kunni matiiya? Mama loosammanno? Su'misi maatti?

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote mannu kawiicho sicco woy badooshshe leelishshannote

Nabbawate Gedensiidi Huwato noota huwatote xa muwa daftarikki aana borreessite Addaho woy Xaraho yitanni kifilete loosse rosiisaanchi okkira leellishi Nabbawate.

Itophiyu Malaatu Afii Roso usurtanno tareessa Assoote2 1 Itophiyu Malaatu Afii Roso usurtanno tareessa Assoote2 1 Itophiyu Malaatu Afii Roso usurtanno tareessa.

Hatte yannara ontu kuminna tonnu kumi meetire qolchansho qeelle adhinoha ikkinohu egennamino dodaanchi Waami Birraatuno ledo Hatte yannara ontu kuminna.

Macciishshanna Coyi Coyi Konni woroonni xa mora lame lame ikkitine hasaabbine dawaro rosiisaanchi o nera qaalunni kulle Macciishshanna Coyi Coyi.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? darichosi mageeho? isi maati? Mamanni fulani noo?

Konnira baxammoommo yine mundeete Rosiishshanna Dawaro buuxo assi ni kkinni siimu xaadooshshe maxaafi ne noo assa digaraho Konnira baxammoommo Konnira.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikki doogo widoonni hige hijjaru minnanni hee'noonnihu leelanno.ro

Kuni manchi beeti galano mineeti. Minu galate woyi herrate horrora lowontani manichi bettirra ka'imaho mittu mini giddo lamu nna hakii sa'ino Mani gidosi afammanno.

Konne darga leelanno manooti aannsa uddire leelannohu addi addi danini loosamino uduuni addi addiho badhensaani afamanno kalaqamu dubbi mannahi aano horo lowote

kuri leelitanni noo weddelli angasanni haqqe soofatenni addi addi udduunne loosanni afantanno. hattonni mannu ofolanno wonbare angansanni loosanni leelitanno. jawa eo afidhanno.

tini xuma misile maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno. kaameelu leellanni nooe mannu sassu leellanni noe

Rosiishsha Mite Aante noo malaatta xaadisannonsanna babbaxxitanno akatta gaamotenni hasaabbini gedensaanni gaamo’ne hedo Itophiyu malaatu afiinni kifilete shiqishshe Rosiishsha Mite.

Sagale sagalete yaa manchi beettirano ikko lubbo noo baalira hasiissannota sagalete yineemmo sagale hoogguro manchi beettira lowo horo uyitannote yaate

Baatto woy hawuura yitanno malaatta su’mu wonshaano malaatu kifile ledatenni guda Baatto woy hawuura yitanno malaatta su’mu wonshaano malaatu kifile.

Rosu ragaanni la niha ikkiro meyatinna labbaahu rosu mine borreessamate kiiro xaa yannara batinye lophote aana gobbuwara wo munni wo ma ikkano hoogiro taaltanni yaa dandiinanni.

Beeto loosanni leeltanori maati ise udidhe noo seesu uddanno loosantinohu mayiiniiti mulese noo siinara xorshitanni leeltanno buni aano addi addi horo maati

Kuni minehonna gallanni mineeti konne mine seekkine loonse biifinse duuchu garinni loonse worroonni mineeti konne mine loosate jawu uduunni hasiisanno

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni mine mi'mate hatono wolere loosirate horonsiranohha shaaffaho yinanni, kuni mulesi la'neemorichi iso wore haare harate horonsinanni uduunetti

Kuni kaamelu gido afamanorich ikana isino baxeni daanore lelishanorich ikana qoleno lowo horono anoho woyi horono nosiho baxeni hedewelicho daanoreno xawisanoho?

addi addi horo aanno uduunni giddo arrishshote wolqanni loossannoti su'mase soolaarete yinanniti noowa badheseenni bubbete wolqanni loossaannoti vindiweene no albaseenni jenereetere no yaate

Booharanni base tene mitu halanyi seekke loosinote giddo awawa haanja muro amadinoha waajjo awawamo duumo baqala lawinore kayise mine caalunihano mino hawaasi garbi muleti base.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Agattote mini kuni afamoho quchumate mannu booharanni yanna sayisanni insa insawa godo'lano baseti dimbisano agatto noo lowoti no bikku aleenilla aga hoongiro hakeeshsha qarru heerakka.

Isayyo Borreessa Borrote Huunco Borreessate Ha rinsho Xawishsha Borrote huunco yinanniti seeda tittirshu borro nabbambe huwantihu gedensaanni qara qara hedo amaddino borro borreessate ha rinshooti.

Misile onte wodanchitine gobbanke wogate uduunni ledo xaadissine hasaabbe Misile onte wodanchitine gobbanke wogate uduunni ledo xaadissine hasaabbe Misile onte.

Kunni lekkate wodhinanni caamati kunne caama loonsonihu qoduniti aano horro giddo mitte lekkate woshinanni isi seenu lekkate wodhano caamati qoleno...

Xaa yannara labbaahuranna meyatera dagoomu aanno lao Albi yannara Albi yannara dagoomu meyatera labbaahura dagoomu aanno aanno lao lao shiqqino xa mora ikkado dawaro borreessitine qolle.

Meemnet daddalu base ikkittanna tini jawa uurrinshati hawaasi giddo babbaxxinoreno hakko mare affira dandiinanniha ikkino daafira mannu hamatu hasirano gede macciishshinanni tene uurrinsha.

Kuni Piyamaatere dhibbi leellishanno malaatta hedeweelcho bisu iibbabba, umu damuume, haxo geeggisa, tushshiisha, sagalete hasatto aja, goxano batisanna xawaabba la”a waajjate.

Ledotennino, meyaati mangistete wodho qoosso agaramate ledo amadame babbaxxino garinni maamarunni ikkite qoossonsara uurrite lowo looso loossino Ledotennino, meyaati mangistete.

Mitte gobbara woy kalqete kalaqaminnoha haaro ikko akkala coy mannaho woraqatunni duduwo iilinshanniricho maati yinanni? iilinshiha ikkiro mannaho ma horo aanno?

Borrote uduune yinanniri duuchu heera dandaano base basete heeranohu babbaxxa dandaano daninsanni bikkinsanni hattono horonsanni kuri kiire guda dandiinanni babande woromero.

Buuxote Safaraano Fidalla garunni borreessantino Hedote albi gedeno agarantinote Lame aanchitote dana horonsi’noonni Lame misilshu afoo horonsi’noonni Sette sina amaddino.

Kuni boro lelishanohu sinima beete woyi sinimu mine yitano boro boresantinoricho woyi egenshishu booro leesishanonike te woyi xawisanonikete yaa dandineemo

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate mancho minisenni fulte nooti leeltannoe naxala uddidhe

Kuni mati yinumoha ikiro lekate woxinani woyi woxinani seenu koateti tini kooateno loonsonihu lastiketeniti iseno leeka utu qasanoki gede garigarosheho horonsine'mote

Kuri maammaashshuwa mereerono Ontaawo loome mittoho duhaho, ontaawoho kayinni seesaho Kuri maammaashshuwa mereerono Ontaawo loome mittoho duhaho, ontaawoho kayinni seesaho.

Atera meu maxaafi noohe Tenne lamalara qoonqo xaadisatenninna babbadatenni rossinoonni giddo woroonni noore umi nenni garunni borreesse Atera Atera meu.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Mannu maa assanni booxxawinnoho? mama nooho?

ikka Qorowiweelo siimu xaado assa Osote maatete buximanna reyo Uticho mitteennu guto horonsi ra w k l gede nanna w k l Babbaxxitino mitiima afidhino kaa hasiissanno Barru Rosi amado Mitore.

aleenni kulli dhibbi baalu Eedisinni amadaminohu amadantinote aana leellannohano ikkiro dhibbinni amadantinnokkiri wolu dhibbinni dhiwanturono leellanno malaate ikkinota hawa dinonke.

Aleenni duumenna kolishsho afidhinota kuula uddano uddirino beetti shiimidiha hodhishshu kaameela badhiido fane tuubotenni hayishshanni no. Kaamela hayishshinoonni xuri gaddawu giddora e'anni no.

Haarookkise haarotena Bareende aliiditena Aguroomma lallawana Worba meentu biilootina Lallawu aree gortinona Luwa hirboorunnitena La ma dureette shamana Gaadunniwa gortinotina Handu odolchu amana.

Konne darga leelanno uduunichi add addi egenshiisha leelishanno egenshiishu addi addi horo aanno isenno hatte basera marichi leelannoro banda afata lowo horo aanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Qaaqqu maa la'anni no? Kawii mamichooti?

Konne darga leelanno wedelli ganba yee leelanno base hiitoote insa uddire leelanno addi addi budu uduuni loosaminohu mayiiniiti insa noo qooxeesi hiitooho

Misile Baatto haawiisse loosi ranni manna Haawiisse loosi ra ilaalaame baattora bushshu hayishshamenna hoshooshame ba annokki gede agarate horonsi nanni baatto loosi rate hayyooti.

kunoni manchi anga lelanohu beetu motichu kiristosi mude chubu baluyi kerenisitanota ikitana temaroni maramino manchi qulawu matafi yanonite gede hegere hesho nosi.

Mine co'o assi'ne ishine soodonna hawaro hawaro fi'nanniha kone fisasichonna mine sagale inte ka'ne anganni agatto coomittanotta daddalinann hee'noni suqe woyi daddalu base.

Baadillichote xagichi qixxaawannohunna aamamannohu ogimma rosi chunni woy ayiddunni ilamatenni ilama mittunni woleho sa”anna afi’rino baadillichote xagisaanchi baadillichote xagichi egennaami widoonniiti, hiikkonneeti?

Ikkol lana, shiima kilo meetire gedensaanni Abbebe Biqilihu, egennaminokki aju beetti balaxe albaanni massaganni noota mannu raadoonete giddo duduwaanchinni macciishshi, neeti?

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuni kaamelu hiittohoikka mayra uurre noohoikka mannu nooho giddo

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Minnu kunni mayiiniho woy may adarashsheti? miniido hiitto assine mininni? woluri marichi noosiho?

mittu beetti uure afoohono makise wodhe qolle ka'eenitinni no wottadaru uduunne udire afamanoha ikanna wolootu kayinni duuchu baattote aanna ofolitte isso macishitanni no .

Afuu Jirte Xaadisaano Gurdancho Coy fooliishsho Horonsi ra noo lawishsha la ine aante borreessantino coy fooliishshuwa leeltanno xaadisaano qaallara hundaho xuruura wortine leellishshe.

knuni maa leellishanno ? danano maati ? badheenni noori hiitto kuulaati ? mayi horo afirino ? kuri intanni laalooti xaara diraiinnote mayi mayi nooikka

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Mancho mama noo ? Maa asittanni nootte? ofolitte noori maa la'anni noo?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? isi su'ma maatti yinnanni? hiitto asine kayiinsoonni?

mine horonsi'nanni uduunni giddo mittu daallasaho isino goxate horonsi'nanniho duuchu dani uduunni iimasi no mulesino shiimmaadda saaxinna kiirose lame no

Muuziiqa muuziiqu uduunnichoti yine woshshineemmohu kiirotenni duuchu danihu heeranno konne duuchunku dani muuziiqa godo'late duuchu dani godo'laano hasiissanno yine hendeemmo

Hakko Mekiskote olompike heewisama Abbebe Biqilihu ledo ha’rinohu Maammo Woldehu qeele Itophiyaho sayikki maaraatoonete culka haa’ri, ada hooga maricho abbitanno?

Maala’linanni garinni haaru qolchamaanchi womu agaraanchi olanto Abbebe heewo qeeli Maala’linanni garinni haaru qolchamaanchi womu agaraanchi olanto Abbebe heewo qeeli.

Tini sidàamu daga hoorosidhano mitte budu doogoti. Iso huluuqqo woyi lowaho yine woshinanni hakiino sa'eena konne huliqi mule leelano budu geerati.

tini makeenu giddo leeltanno qodhaano hiittee gobba qodhaanootiro afootto? kuni kaameelu haaro model woyi sirchi hiikko loosaminohoro afootto ati ?

Loossinanni Qaale Qoonqote Tuqqo qansichimmate qan si chim ma te yitannohuraati yi tan no hu raa ti daraarchootina da raar choo ti na amadantannokki a ma dan tan nok ki macciishshanturo.

Loossinanni Tenne alamera reyannokkihu nookkita seekke afoommo Yannate hanni ki ne suwissine geeshsha diro ya seedisi reemmo yee nabbabbe Loossinanni Tenne.

Konne darga wedellu mimitinsa ledo ganba yee addi addi laalo ganba ase dada'lanni afamanno dadalu addi addita babbaxitino horo aanno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Tinni mayi aanna noo mixaashotti? Maa loosannite?

Kunni dargi superimaarikeetete mirte afi'nanni dargaate. Kowiicho heedhano sagale loonsoonnihu addi addi muro gamba asinne faafiriku gidora eesinne loonsoonnite. Horoseno saga'lateeti.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Garunni loosantinokkiri wayi ha’ranno doogga Manni batinye w k l Itophiyu Malaatu Afii Roso Garunni loosantinokkiri wayi ha’ranno.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni oossoonsa godolishishano godo'le no xa la'neemoti godolete gido mitete qaaqullu gamba yitte osolitanni godolitanni no

Bettu kuni gobbankera afantanno kalaqamu jiro batidhanno qooxeessira haranni nooha ikkanna kurino ilaalla, way woleno konne lawannoriwa haranni nooha ikkanna tini kalaqamu jiro ma horo uyitannoro titirte kuli?

Eella rosaano roso togo assite xiinxabbanni rosuro gobbate deerrinni rosu golini jawaata guma maareekkisa dandiineemmo yee agareemmo ani ane garinni.

Konninni kainohunni hanni ki ne umu umunku gobbankera dhibba konne noowa uuriisa qoonqo macciishshiishshini ikki nabbabbe Konninni kainohunni Konninni kainohunni.

Borreessa konni woroonni noota daqiiqa qaaqquullu godo le xe ino sinna fano gatino darga guutisanno sinna borreessitine Isayyo Borreessa wonshe.

Addi addi daddalu uduunichi duunamino base leelishanori tini base addi addi daddali heeranowa ikkasi egensiisanno isi leelanno base buurooni qalame lowo hor afidhinote

Yannichu xagichi dani giddo dhiwamaanchu umisi adha dandaan- nokkihu akimete ogeessi callunni adha hasiissannohu garinni uyinanni xagichooti Yannichu xagichi dani.

misilete aan leellannori. daana daana labanno balde . iseeno waajote giido weese kansoni. meereronsa kayini jaawa balde worroni. insara kayini dalasa loonse allenna worroni worronni.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Balaxxine assitine late niwaawenni wodanchitini garinni aant shiqqino xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni uuyye.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Kuri su'mi maatti? Kunni maa loosannireetti? dannano hiittoreti?

kuni leellanori alatti cuukote quchumi giddo gorrinoonni lalo qeerunni haare hirranni base massate horonsi'nanni gaareti. hattonni gorrinoonni maali xurikki darga iilishate kaa'lanno.

Kayinnilla tenne dhibbu gajaajjo mishe hune rosiisi’rasi hanafi Kayinnilla tenne dhibbu gajaajjo mishe hune rosiisi’rasi hanafi Kayinnilla tenne dhibbu gajaajjo.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Assoote Coyi fooliishsho kalaqa Rosiishsha Mite Rosiisaanchi’newiinni uyinanni’ne lawishshi garinni aante noo malaatta horoonsidhine Itophiyu malaatu afiinni wo’ma coyi fooliishsho loossine rosiisaanchi’nera leellishshe.

Kuni silkkete mine ikkanna mittu beetti hedhanni nooha ikkanna mittu kaayiin anggasinni marchcho kulanni noohero xawisi? Qoleno Kuni silkkete mini mama noohoro kuli

seennu umo loosiranno bayicho ikanna sase wonbarenna sase kakissete yinanniti seenneho umo loosateno horonsi'nannite tenne wonbarete danni kolisho ikanna siwiilunni biifinse loonsoonite.

Kuni Manni ama'note widoni gamba yiinoha ikana insan farsixani nootano seekine buuxana qoleno ortodoxete ama'no harunsitanore ikansa sekine huwata dandinemo?

dubbu cea sircho ikkitinoti kuni sirchi wayi mule heerannoha ikkanna, isono sidaami qoqowi giddo hawaasi garbi muleno anfanniho. rosamino su'minni abaa kodda yine woshshinanniho.

Kuni garaati? Urde baattote qase qoteho irkisi’re Doogiso xunse la”anni Doogiso Mayra so’ratto maaho Gonnama? Wole dilgora ha’rankera albaanni uminke looso loonse guda diwoyyitanno?

tinni misile maa xawisano? manu maa asanni noho? meu dani maani no?manu umoho maa wodhino? badhensanu hige maayi harani no?tini howe mayira honbonite?

Xaa yannara ilantino haaro ilama albi waro annuwinsa woy amuwinsa loosse sa inore angate ogimma ikko wole budensa xawisannore maala litanni awunni amada noonsa.

Hakkonni gedensaanni Doogiso Lalu gide intoti digaraho woy so rote ballo ka a ooso ya seejji reemmona tennella saie yii Hakkonni gedensaanni Doogiso.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Assoote Coyi fooliishsho wonsha Aante noo malaatta gari bayichinsara eessatenni coyi fooliishshuwa won- she Itophiyu Malaatu.

Woraddate quchuma giddo lawano hatte basera duucha gangalattote base heedhanokki daafo tini gangalattote base woletenni baxxittano dargu Arooreessu woradi giddoti yinanna macciishshinoommo.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ontu deerri ijaaranna kinchunni loonsoonni baatto leellishshanno.

kuni mini sa'u yannuwara ikko xaa yannara manchi beetti ile ilame ciire heeranno mineeti. konne mine minnanni gari deerru deeruniiti.

waajo ko'atte lowonnitanni biifanoti afantanoha ikanna tenne koattenitinno horose manchi beetti mulla lekkani haranoha ikiro babaxitino gawajo iilitasira dandiitanoha ikanna tenne koatte wodhiha ikira gawajotanni gatano dandaano.

kuuni bayichi maa leelishano? tiini muro hittote? meu dani muuro no?konni bayichoho mayi no?tinni qorqoro mayira qoqonboni? qorqorote badheni hige nohu su'mi maati?

giwirinnu laalchi giddo mitte gaashete laalooti tinino dancha gede biiffinota mannu midanna mittu angasira mide haare gotti yee la"anni no

Kunni muuziiqu uduune gitaarete yinnanniho. Horosino mannu maganu mine magansiranni faarsano yannara horoonsirano. Tenne gitaare haqa maashine bidi asitinohuj loonsanni.

Daddalu basera manchu buna mooshe safare siinetenni hiranni no, hattonno baaqella ikko atara hattono hayixe hattono waahe lawanore baalla gamba asse daddalanni no.

Oosicho ne borreessate jawaachishshe lawishshaho maatete miillara woy jaallate borrote sokka barraho woy lamalate tuncu yiinonsare woy mitturichire hedonsa borreessitanno gede assate.

Kunni egenshiishu co'inaate gafhinnanniha saamunna leelishanoho. Konne saamunna loosate horoonsi'noonnihu argiisu murooti. Tenne argiisu muro faafirika eesine saamunna asinne fushinnanni.

Kuni udunichi babaxino garini qinawinohana qixawinoha ikana gamu udunichi angate loonsoniha ikana gamu kayin diangate loonsoniho insano disteo lawinorino afamanowati?

Xaphoomunni, wogate uduunni mitte daga miilla ganyite horoonsidhan nori hattenne daga bade leellishannore uddanna, seesu uduunnenna koat tuwa amadanno, hiittoonniiti?

Wondo Gannatete hoteele Wondo Gannate baattote ofollanninna Nugusu gashshooti sai kawa hoteellate dancha ayyarete gade afi rase kalaqamu gashshooti hunda ikkitanno gede jironni baxxitinota assitinose.

Shalaqisanno bayicho ikkinohura agadhi yitanno sokka sayisanno malaati me”e kiiro aana Shalaqisanno bayicho ikkinohura agadhi yitanno sokka sayisanno malaati me”e.

mayra biiffinote misile? kuri qole maa leellishannoreeti? kuulu kuni hiittooho biifannoho tenne misilehu? uullaanni noori maati? kni waajjuulle calla mayra uddirino mannatikka

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowo geeshsha biiffanno wayi eela qaaqu noota leellishshanno misileeti

tini maa xawissanno ? hiitto akati woy kuuli noose yaa dandiinanni tenne misilera? qooxeessisera noori maati? kuni kowiicho duuchu dani uduunni mayra noohoikka

Xaano nugusu, reyi manchi beetto woshshe, nugusu ba’raa’ra eennasi beettu higanni “Annikki gede ikkite kaa’lattoe?” doogote aana dhudhuufunni xaadeenna higi yiisini?

Kuri hiratena hidbate amagnoti leelanno darga ikana qoleno seenu awukato hirate woyi dadalani noota woyi afamanota huwantemo bunxemoha ikinota la'nemo

Macciishshanna Coyi’ra: Coyi’ra Biddissa Tenne lamalara shiqqino niwaaweta qara hedo aante taashshite, xawe leellanno garinni borreessite, odoote daninni kifilete shiqishi.

Meessaneetu hajama yaa mannu mittu mittunku meessisirano ikko wolu mannira hakkonne hee ranno qooximarira hagiirrehono ikko dadilleho ku u ku unni ledo kaa lamate amanyooteeti.

Kalaqamunni heerano wayi kuni base basete noolla togooha fonchu waa mannu daa"atara woluwinni hare daano daafira qooxeessasi seekkine biifisira meessite.

Qaaqquulleho yinanniri Itophiyu Sayikkihu qaaqquulleho addi addi higge mangiste wodho diri dhibbinni amadantannokki gede qorowo geeshsha nooreeti Qaaqquulleho yinanniri Qaaqquulleho.

addi addihu hodhishu nooha ikkanna kuni kayeenni waye giddohu su'masi yowolote yinannihu jawa haqqe hogowe badhesiinni dubbu leellanna albira hige haranni no

Loonseemmo gobbaanni fultannokki gedenna amadisiisaano xaadisaano qaalla hanni aleenni ani horonsidhanno gede kaa linsa nabbawummo gufo mitteenni ikkine ani nabbawummo suwinse nabbambo.

Qaalu Rosu Diro yaannoho Qaallate Ero Qaale Umi Dirimi Rosi Mine Postu Saaxine Kiiro Kirstoosi Ilamara Albaanni Wodiidi Doga Dagoominna Manni.

tini misile maa xawisanote? tini qaaqo albaho maa uusudhitino? umo hito asite amaaxitino? albase hiito ikkite no?aanani maa uddidhino? gidonni maa uddidhino? mayi anna offoltino? badheseni marichi no?

Aleenni kulliri lexxanni daa Hawaasi katamira baara widinna gobbate turizimete hala lara kora ikkitino Konninni kainohunni kawa Hawaasi maa la linannihanna daa attote katama ikkino.

mittu manchi ilamasi gobaayidi qansicha ikkinohu, mitte murote darcho amadate yee hiixatanni nooha leelishshanno yaate. hattono kuni manchi umisira kolishsho kofiyanna haanja uddanono uddirino yaate.

Safote latishsha safote latishshaati yineemmohu lawishshaho doogo waa caabbicho hattono qarramino woyi anga ajjino mannira mine mina safote latishsha yineemmo

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori minnate tini minna maaho kaa'litanno? ma horo noosete.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri biifinse seekinonni duuchu baadilichu fiqiiqichchi leelanni nooe

Koruno sharrote hee reena Sidaamu wolaphora yee diro sainosi amasi reyteenna wi fulanno doogo gaamaareessi Sumaalete gobba Darge hooge hee ranno.

Kuni udunichi gitarete yine woshinaniha ikana horo nosiho yinumoha ikiro horo afirino udunicho ikasino bunxemo angate godoli'nanni woye gananirichti yaate?

Itophiyu Malaatu Afii Roso ofollinanni gari, intanni garinna woluno agadhinammora hasiissanno amanyootuwa Itophiyu Malaatu Afii Roso ofollinanni gari, intanni garinna.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori gobbate geerraati kurino bude agartannoreeti halaale coyiidhe araarsitannoreeti.

Mini loosono ikko gobbaaydi looso meyaa labbaahu taalo beeqqo assanno qixxaawino guulchinninna rosu ummanni qineessinoonni Mini loosono Mini loosono ikko.

Qaallate Egenno Qaallate Addarronna Gurcho Fiche hunda niwaawete giddonni fultino qaallaranna handaarrara dhaaddo fichensa hundinni doortine fiixoonse Qaallate Egenno Qaallate.

Loonseemmo Aleenni rossini lawishshi aante noo qaallara xawishsha gurcho fichenna aanchine gattino qaalla addarro fiche borreesse Loonseemmo Loonseemmo Aleenni rossini.

daafira manchu beetti dancha guma afi rate babbaxxino loosi golira garunni loosiro heeshshosi danchu garinni massaga dandaanno daafira manchu daafira.

KOnne darga beetu addi addi sokka sayiisanni leelanno isi noo basera minamino miniaddi addi mannu ogimaniiti konne darga leeltanno barcimma addi addi aqqinni loonsoonite

Mannu roore anga baadiyye biifanotta agure quchuma hige luncawanna la'nanni tini bushate yaa ikkikkini lamenka mitenni amande togoota shaqqado baattono loosi'nanni intanni sagale hakki codha faayyate.

tini siwiluba babatitino hororo horonisinanita iktana insano; haqqe murate, balle umatenna gate shuqunate woleno kuri labanoreti Kuri siwiluba bauro tunitote tunisisinanni

Rosiishsha Mite Aaante noo xa’muwara gari dawaro dooratenni Itophiyu malaatu afiinni dawarre Rosiishsha Mite Aaante noo xa’muwara gari dawaro dooratenni.

Mittu dhiwamaanchi akimetenni layi’re hajanjoonnisi xagicho wole- dhibbu macciishshammosihura minisi mannira uyiro qarru dino Mittu dhiwamaanchi akimetenni layi’re hajanjoonnisi xagicho.

Muziiqu uduune mannu lowo geeshsha hasiraniti noohu tene yannara albihunni roore roore loossamohu callu daana mannu hasiri garini doodhe hidhe horonsirana la'nanni.

Borreessate Bude Gombotenna Xarote Malaate noo lawishsha kaima assidhine aante shiqqino coy fooliishshuwa hasiisanno darga gombote woy xarote malaate horonsidhine wortine marro qoltine borreesse.

Loonseemmo woroonni giraafete Woloota Fiissi Fichohu gedeere qiniishshi noo xa mo niwaawete Sidaamu ejjeetto affinoonniri nooro sasu garinninna alba noo ne egennonni dawarre.

Sagalete mine ikkanna mannu mite hajora gamba yee noohu fule hurbatu saate dage iillitenna qixeesine woronnitta mannu dodhi garinni adhe ittanni no.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Maa udirre? maricho loosanni nooho mannu Kuni? bayiichchu mama ikkanno? akattu maa xawisanno?

Sa u lamalara isayyo borreessate gafi hunda Hawaasi katami daa attote ikkanno gede assinori yaanno uminni borreessitini borro borrote malaattanna borreessate budi so ro buuxxine borro ne muccisidhe.

Tini haqqichcho ikkitanna tenne haqqichchora woroonnino gaashe ganoonni cide noota ikkitanna qole kaeenttinni tini haqqichcho noo qootesise huxxunni huxxaminaha ikano

Tini haanja muro misilete aana la'neemoti rosu mine ama'note nafara heen'ani oliira ikko babbaxitino basera mannu caaleho yee kaasirano laalchooti.

tini alleni leltano misile. su'mase maati yiinumore .laame dhoqidhoqe alba mimitu widira hige uurite noo. meereronsa lamu alleni hige uure noo.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lamu jajjabu mannoti uurite noo gedeeti yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro beettu haalaandette muliicho ganbba asse nootti leelittanno

Umu loosi goli widoonnino batinye meyaa dureeyyeno noo gede kula dandiinanni Umu loosi goli widoonnino batinye meyaa dureeyyeno noo gede.

Yanaasichu uduunichi aano horo woy kaa'lo maati konne uduunicho loonsoonihu mayiiniiti aanasi boreesinooni borro marichi malaate kultanno isi aana burooni qalamete dani aano horo maati

Shoolki misile la’ini gedensaanni misiletenni huwattinoonnire xaw- isse Shoolki misile la’ini gedensaanni misiletenni huwattinoonnire xaw- isse Shoolki misile la’ini gedensaanni.

Baatto bushshu hoshooshamara reqecci assitannori mannu kalaqino korkaatta giddo ikkinohu Baatto bushshu hoshooshamara reqecci assitannori mannu kalaqino korkaatta giddo ikkinohu.

Afuu Jirte Kulaancho Coy Fooliishsho coy fooliishshuwa nabbabbine tircho marcho woy gurdancho coy fooliishsho yitinanni badde Afuu Jirte Kulaancho Coy.

techo rosinke aleenni ini Be ro ani rosu minira umi aanaati hanni ani lawishsha loosanna ha roommo techo rosinke aleenni.

Kunni manchi afantino gashaano gido mitto ikanna albasiinni doohu borrote udunchi maati? Manchu ilesira wodhinori maati? Mama ofele no? Albasiinni noohu borrote uduunicho aguranna woluri maati?

Ti i doogo afantanohu mamaati ise mule noo mini munaminno gari hiitooho mulesi leelanno kaameeli me'e lekkani uure no kinni qooxeesira afamannori maati

Tenne ikkito gargarate giiramaancho wolqa horonsi rantenni wole kotottote aana tuggannokkita arrishshote wolqa eletirikete wolqanna w k l horonsi ratenni ayyarete gade soorrama qarra furgaasa dandiinanni.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Kunni mayi mineeti? egenshiisha mayira horoonsi'nanni? Konni dargira huxaho aannaho noohu sumudu maa xawosanohu? Huxaho gidoonni hige noohu maatiro kuli?

Sagalete mini tenne sagalete mine manu hashsha caabicho fane dikiranina dikisiisani noota misilete aana la`neemoha ikana manuno kawana ka`a harani no.

kowiicho seesille leellishshanni bayicho ikkanna, mannu ofolle la''anna ise uddidhino uduunne woy ikkite biifino gara ofolle no mannira leellishshanni no,

Lophate aana noo gobbuwara kayinni, koo teete taalloonyinna meyaate qoosso lowo yannara illacha tungoonnikki hajo ikkite keeshshitino Lophate aana noo gobbuwara kayinni, koo teete.

Kuni benshangulette gobba sicco ikkanna Konni sicci aana noohu Dani shoole ikkanna shoolunkku Dani suminsano kolishsho duumo biccanna haanjjaho ikkanno

tee basera lowontanni biifanno garinni laalo duunne hee'noonniha ikkanna, kowiicho duunnonni laalono muuze, awukaado, anaanaase, mango, appile hattono wolootuno no.

Meya beetto mito mito looso barrunni hanni niwaawennita umi marro qolte loossanno Konne qarra gufo ani suwise nabbawanna haru nse.

Lawishsha woshsho su ma Daabbaro gutu su ma haqqa ganyi gurda ha noommo Rosiishsha uynoonni qaalla woronsaanni noo borro gufo agurroonni fooqu dargira afuu jirte wonshe.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Konni woroonni noo xa’muwara niwaawete garinni gari dawaro Itophiyu malaatuAfiinni rosiisaanchi’nera xawisse Itophiyu Malaatu.

Albi yannara meyati babbaxxino maatete roso rosanno meya korkaatinni rosu mine eate kaayyo beettora mini looso kaa lamme loosate Albi.

tini maa xawissanno misileeti? qooxeessisera may leellanno? tenne aana leellannori agattote tini agattote su'mi diraaftete yinanni tenne diraafte duuchu manni horoonsiranno.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane leelitoneha

Hiissine sumuu assinanni yaatta? Lamunku rosu mininni higganni lami ledote uurrite hasaabbanno Harmiite Salfaaqo techo ki’ne maricho rossine daggini? Kaayyamo dhagge daggu?

Minu addi addi horo aano minu giddo maate gamba yite heerate ikko addi addi mini saada ganba yite miteeni heerate lowo horo aanno

Ejjeettichu shaambeli Abbebe Biqilihu mullicho lekkanni dode maaraatoonete reekoorde hiiqqe alamete manni maala’lanno gede assinohu gobbara quchumiraati Ejjeettichu shaambeli Abbebe.

Beettuno annu aana Misilaano yaa dhaggete annuwa amuwa mallanni hee noonniha reyote mala dhagge aanansa borreessinoonni mannoota Dansa yee dawaranno Beettuno.

Tini lanemoti lamu mani woyim labahuna meyati lamuniku merero nonisa batile lelishanota ikana lanemo garinni babtitino batilinisa merero gurikegnu nafa badanosaki gedet.

Kuni laneemmohu bicu kokkobete noohu Malawi ikkanna konne malawono malanbbanihuno diishote ikkanna tenne diishono koshu giddo woree ikkanna konne hanoyiihuno hakiiniiti

Muli yanna kawa umi dirimi rosu minnanni kayse jajjabba rosu uurrinshuwa geeshsha meya rosaano beeqqo labballunnite ledo taalo ikkitanno gede dagoomunniwiinni kayse gashshootu geeshsha mitte hedonni ka ne loonsanni hee noonni.

Kuni kaneela ikinotana olaho horonsinaniha ikinota buunxemo qoleno lewu goomiha ikasi anfana danasiho hanja ikinotana uure nootano seekine buuxana afa dandinemo?

Kunni korkaatino manchu beetti baatto loosi’rate, mine mi’nate, lowiddaanna industirraranna faafirikkate, doogga loosate assinanni baattote qixxaaworaati, Meyaata guutisa yineemmo woyite mayyaankeeti?

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lowo geeshsha biiffanno haaro uyannara horoonsi'nanni hee'noonite

Tini kaayiini anggani agatto ikkitanna tenne agatto danino shoole ikkana konni danino waajjo kolishsho duumonna bicu nooha ikkana Konni anano borro boreesine heenoonni

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Mite Aleenni assitini la”ate niwaawe huwattini garinni aante noo xa’muwara dawaro Itophiyu malaatu afiinni qolle.

Rosaano ganbba yite addi addi qajeele adhitani leeltanno tini rosaano addi addi garinni miimitinsa ledo dancha hasaawo leelishani woy adhitanni leeltanno

Kuni hashsha haranni noohu lowo goommi makina ikkanna geeshsano wolu makini ledo heewisinsiro lowo geeshsa sa"anno. horosino roore woyite bushsha, kinna, bolotte,w.k.l hogowateet.

Tinni koate seennu wodhano guchaame koateeti. Tenne koate loonsoonnihu saadate goginniiti. Tenne koate danni bulaho. Tenne koate seennu jilu yannara wodhano.

Misilet aana leelani noori sase seeni kalbu aana ofole badhensaani bandeeru mooha ikanna wayi aani hodjishira ofole mitte anga albisera kayise no.

Kunni kaameelu hogowaancho kaameelaati. Qoleno konni kaameelu mule uure noo manni latishu looso loosanni no. Konni loosanni hee'noonnihu latishu dagate jawa horo aanoho.

Kuni duumunna guche afirinno koatte seennu lekkate wodhannota ikkitanna tini koatteno loosantannohu babaxinnorichinit lawishshaho babaxitinno saada goginni wolleno my konne lawannorini loosantanno.

kuuni manchu caalichi uure noo. badheesinni borro borresantino. isi kayinni kolisho koote aanani uddirino. waajo layinon giddoni uddirino. gowisira utasincho wodhino. albasini hiigeno borro no.

Lemma baxxitino giddoodi xisso nna qaaqquullu xisso xagisate mine yine amaaru afiinni borreessinoonni. ingilizete afiinnino hatto yine borreessinoonni. Qolleno lemiina shoole saate owaante uyineemmo yine borreessinoonni.

Misile aana noo misile wodanchitine la’ine bushshu hoshoosha- ledo mariachi xaadisannonsaro Itophiyu malaatu afiinni haran- chu xawishshinni shiqishshe Misile aana.

konne bayicho lamu jajjabbu manninna shiimu qaaqqi ledo mitteenni footo ka'anni nooha ikkanna, labbahu woy annu waajjo uddano uddi're nooha ikkanna, ama kayiinni woroonni waajji aleenni kolishsho uddano uddidhe noote.

Mannu iillannosi fayyimmate qarrinni hurre woy woyyimma afi’rate xagga horoonsi’ranno Mannu iillannosi fayyimmate qarrinni hurre woy woyyimma afi’rate xagga horoonsi’ranno.

Rosiishsha Lame Aante noo malaatta mimmito labbanno akattanna mimmituwiinni bab- baxxitanno akatta hasaabbe Rosiishsha Lame Aante noo malaatta mimmito labbanno.

Niwaawe Nabbawa Biddissa kkII AMAlA AMAlkI ArrA Tenne lamalara shiqqinota hasaawu niwaawe ranketenni, xawadu garinni huuro gotti assitine nabbabbe Rosiishsha.

Nabbawe Huwata Rosiishsha Mite Niwaawete garinni aante noo xa’mubbara dawaro Itophiyu malaatu afiin qoli, Aante noo xaggate dani giddo umisi xagisate ogeessinni qixxaawe?

Qaallate Egenno Qaallate Fiche Eonsa Garinni Huwata saaxinete qaalla woy handaarra aante coy fooliishshuwa sumuu yitanno fooqu dargira wonshe Qaallate.

Itophiyu Malaatu Afii Roso Kaa’lama Kaa’lamanna mimmito irkisa mannu ooso mereero lowo yannanni hanafe noo rosichooti Itophiyu Malaatu Afii Roso.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Hayiiso togo asse mayi mooshinno? alibbanni qole leelanohu maati?

Manchi beeti ganye agannoha ikkiro marichi qarri iillannosi? iillishshanno mitiimma hiittenneeti? araadonni meessaneeto qorophate assa hasiissanno? agatenni daggara dandiitanno dhibbuwa hiikkuriiti?

Adawu agaraano tini adawu agaraano mittowa gamba yite mitteenni ofolte mittu albaanni uurre hasaawisanna ku'uri ofolte macciihshitanni afantanni noori leeltanno

Wedellu ganba yee addi addi hasaawo hasaawanni leelanno kunni wedelli ofolle noo basera addi addi uduunichi leelanno mulensa afamanno mini addi addi kaa'lo aanno

Konne biinfillu caabicho lonsoonihu addi addi yanaasicho egenno horoonsineeti kuni caabichi minu aana worre horoonsinanni yannara minu aana addi addi seesa leelishanno

addi addi daninni faashine egensiisara sasu manni uurre no insa giddo mittu labbaaho lamu seenneho seennu lamenti angansa kiisete wodhe no

Rosiisaanchi o ne saleedu aana borreesse borreessite leellishanno neta leellishshanno neta buuxote safaraano seekke la atenninna sa u lamalara gamba assidhini hedo kaima assi ratenni shoole gufo giddose qarranna furgaote doogo.

konne bayicho lowontanni biiffanno silkubba woy bilbilubba duunne worroonniwa ikkanna, kuri bilibilubbano onte ikkitanna su'mansano iifoonete yine woshshi'nannita ikkitanna, adda biiffannote.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? Minnu kunni maricho woranni mineetti?

ijaara uurinse ka'na geeshsha jawa jajja hunne fincine loonsanniti qaangannita nafu ikkiturono, konne hijaara loosate mageeshshi jajji goofinoro afatto ?

kuni dargi babbaxxinno biinfilra hatono mannotu bohaarate horonsidhanno dargati. aanteteno babbaxxitinno jiilara woyi meeya beetto mine assidhanno yannara boharate horoonsi'nanni.

Isayyo Borreessa Hayle Gebresillaase Ilamishsha lainohunni sa u lame lamalara borreessitinita borrote guffa hasiissanno borrote malaattanna borreessate bude garunni horonsidhine marro qoltine muccisidhe.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? tenne su'mi maatti? mamicho nootte? badhesenni hige noori maatti?

Goowaho rarasi'ne ikko maccate hattono babbaxxitino bisinke kifillara seensileho yine lexine horonsi'nanni culku uduuneti kuri mannu roore anga baallante basera horonsiranna la'nanni.

Konni rosiisaanote biddissi nooti tini rosiisate tekinikka kifilete noo afate badooshshi deerra hedote worannoho Konni rosiisaanote Konni rosiisaanote biddissi nooti.

Kuni leelanohu haamata siine woyi buna xorsinaniti gamba saine hamachinshe woroniti sinete yinaniha ikitana qoleno hamata manni ofolanohu dargi leelanori?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano, konni rosi gedensaanni Heeshshote dhagge kayissanno guma coye xawissinanni Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosaano, konni.

Hodhishsha hodhishshaho yaa mittu manchi umosino ikko minisi giddo heeranno uduunnicho wona noo bayichinni wolewa saysirate kaa'lannoha hodhishshaho yine woshshineemmo

Kuri misilete leeltawori ayiiradunna jajabu aduwu agaraano ikite baalu ganba yite mitimmate ganbooshe ganba yite noota tini misile leelishano yaate.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni afirinno oggimma owantte hasidhe daginorirra aana lananni, kuriunno motorete loosasinne woyi outomotiwete oggeeye yinanni

Loonseemmo Techo rosinkenni qoonqote tuqqore niwaawe nabbawate albaanni ronseemmona hanni ani qoonqo babbade xa mo loonseemmona ani xa manna borreesseemmo ana ha runse.

Umi yannara olompikete heewo dhagge qeele culku maadaaliya adhinohu kolishshu woy Afrikaaw- ichu Abbbebe Biqiliha ikki Umi yannara olompikete heewo.

Kuri misilete leelani noorichi worqete loonsoni uduunichi ikke mitu angate wodhinaniho mittu kayini goowaho rarasinaniha ikke afamanohu roore anga shakisooti.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltanno mancho maga'note mine kae duume uddidhe uurrite nooti leltanni noooe

Kunni muuziiqu uduunni mineeti. Konne mine muuziiqu uduunne dadalanniha ikanna kunni uduunichi huuro lowota ase leelishate kaa'lano. Konne uduune ama'note minenna sirbu darga horoonsi'nanni.

Misilete aana leelani nooeri giddo lamere afoomo yaate mitto hengedichoho yinani haqqichona isi widoo higge kayini mabirate shiwoniti sainoti leeltanoe.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Borro kulittu garinni horo maa afidhinno?

Rosiishsha Lame Niwaawete garinni aante noo xa’muwara uyinoonni doorshi giddo gari dawaro amaddinota doortine Itophiyu malaatu afiinni dawarre Rosiishsha Lame.

tee basera noohu ko'ate ikkitanna, tini ko'atte labballu wodhannota ikkitanna. lowonta biifadote, danaseno kolishshote, roorenkanni adhammete ikko hattono massote horonsi'neemmo.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? minu giddonni loonsoonni doogo mamitte? hiikka haadhe hadhannotte?

Hakkunni gedensaanni maaxame geercho amaallanni woyte manchote ba a dagginona ayno gulufe egenninokkiti qorketena dubbo hadhine qorke doyissitine amaddine abbe.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate lekkate wodhinanni koatteeti

Quchumu gobbaani loosidhe galitano Mani togoni bunu laalicho kaasidhe heedhano. Kuni bunu laalichi aano horro giddo mittu womaàshsha afinanni doogoti.

Qaallate Egenno Qaallate Eote Fiche addi addi coy fooliishshuwa qaalla babbaxxitino fiche afidhanno gede assine worroonnita lawishsha la ine dawarate wo naalle.

Kuni maati yinumoha ikiro mafichaho yinaniha ikanna isino cufamino sannqa fane minira eatehoro anoho qoleno siwila ikasino huwantemo bunxemoha ikana?

Itophiyu Malaatu Afii Roso Rosiishsha Lame Aante noo xa’muwa wodanchatenni nabbabbini gedensaanni Itophiyu malaatu afiinni dawarre Itophiyu Malaatu Afii Roso.

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori maati? Kuri umoho maa xaaxidhe nooreetti? qolittenno maa asittanni noo?

Tenne ha'lalado doogo aanna mannu me"eu haranni leelano? Tenne doogo qacera leelanori maati? Doogote iimaanni hige tayise sa'ino siiwo mayinnite?

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro lowo manni badheenni dukkiseenna manchu coyiiranni affammanno

Oromiyu mitimate maamari akkisoone yaamantanno, tini akkisoonenno manu hidha dandano deerinni shiqinotta kulitano, tene akkisonne manu hiidhanohu koni maamari ledo hifhino deerinni e'o afiranno

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori ko"attete. tini maaho kaa'litanno? qolteno horose maati?

Tenne hedo lainohunni rosiisaanchi’ne ledo hasaabbine huwat- tinoonnire haranchunni Itophiyu malaatu afiinni xawisse Tenne hedo lainohunni rosiisaanchi’ne ledo hasaabbine huwat-.

Tenne karikuleme shotootu rosiisate kaa lanno uduunni woramino Filaashi kaarde fidalla woy qaalla badde woy nabbabbe leellishshanno kaardeet Tenne karikuleme.

Kuni manchi maa asani no? Manchu udire noo udano maa xawisanote? Kuni manchi noo darig mamat? Koni manchihu loosisi maat?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? konni su'mi maatti? Mama uure noo? Maa assinnanniho?

tini maa xawissanno misileeti ? mulese noori maati ? hiissinannite ise ? tini kultannori mattiya? tinni mayi ahiwootti? mayiinni loosanittinno? mama woroonni?

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Borreessate Bude fidalsate wodho borrote malaatta fidalete jawishsha qaalu eronna w k l Ha runsi keeno Boode qaalla qaalunni yitanni fidalsitanno gede assite jifo uynsa.

Bushshu lowo xeeninni ganame cancanamironna wole bayicho ha’riro loosi’nanni bayichi dancha guma hoogara dandaanno, doo labballu ledo taalo gobbansa lopho horora horoonsidhinori hiik?